Asharuka nemagurukota anoona nezveutamo, vanotumire madhokoteya muntaraunda dzakasiyana-siyana. Kuti anyore kuti dambudziko rechirwere cheku tenderera ichi.

Kune denda ratenderera ndau ratsakatira ndau dzeshe rinokombe kuti rinodiwe kuti munthu wega wega aende kuchibhedhleya andobaiwa, kubairwa kuti asabatwa ngedenda iri zvisinei nekuti mudoko kana mukuru.

Madhokodheya mundau yekurapira yanorapire arwere akadhloke mbatya dzinokombe kuitedzemhando yepamusoro ndawu inotyisa yona iyoyo inodekuti ungewakapfeka zvaka nasa kugwinya

Izuva reana chiremba oro ana dhokoteya anoona ngezveutano. Eya nokurape antu kuenderana nedenda ririyo mazuvano.

Dhogodheya wechidiki anoona nezvekurapwa kwemaziso nemurwere wake varimumhatso inorapirwe antu achiongorora.

Ana mai nanababa auye kuzvibhedhlera kuti vazochekesa ana awo kobairisa kunokombidze kuti kune mutungo uriyo kune mutungo unondenderera ndau wahlupa.

Vaya vanoshande muchibhedhleya. Shande muzvibhedhleya vanodxoke chiro chekuvhare miro. Pedze voonekwa vakadxoke chiro cheku chekuvharidzire mbasha dzavo kuti vasahlongana nemautachiona.

Mai avo vauya kwadhokodheya, kuzobayirwa kudzivirira denda rinokombidze kuti rinenge ranese muntaraunda. Zvinokomba ngekudaro kuti dhokodheya wakasungirire chiromo mumhiro namaiwo vakasungirire chipfonye mumhiro, kombe kuti idenda.

Kunokombedza kuti kudenda ririko ririkutenderera ndau yazvakadaro antu eshe ana adoko anenge anemakore anegumi nema iri zvichienda mberi anokombedze kuti akanzi auye azobairwa ngema dhokodheya kudziirira denda iri.

Mai auya kuzobairisawo kuzoita kuti mwana wavo aongororwe. Eee zvinokhombe kuti ana dhokodhee mumphatso yadhokotheya, yekuchekwa kweana kuti aana zvirwere ere zvaka zvakati kuti.

Vanoona ngezvehutano wevantu pashi rinoreshe vanoonekwa veitumira movha dzakakura dzakatwaara zvikafu nemitombo kundopa antu.

Mai anowe neana akawanda unokhombidze kuite mutungamiriri akanaka, anokurudzira ana kuti auye kuzvibhedhleya kana kundau dzekufundise

Mushongano weantu anoona ngezveutano hwepasirino reshe, wakaemerera antu ivavo, vanoemere ntaraunda dzakadaro, anamai naanababa.

Icho chibhorani kana kuti mugodhi unoshandiswe kutora mvura kubve pasi, wakagadzirwa ngeantu anoona ngezveutano mundaraunda ,nyika rino pashi rino reshe.

Anamai auya neana avo kuzvibhedhleya kuti ambo hloiwa hloiwa ngema dhokoteya mushure mekunge maitwe chirongwa chehurumende inoona nezveutano pashi reshe rineri.

Eya, anokomba kuite asharukwa anoona ngezveutano nyika yeshe pashi reshe kudaro nekukura kwaro, anenge ane zvaanenge achiudza antu,,mukombi waanayo wekudaidzira.

Yaa indombi, dzinokhomba kuti dziri, dziri pandau yekuchere mvura, dzirikumbochere mvura dzii dziri ndaa kuchere mvura iyo yakachena.

Iyi inokhomba kuite mitombo. Mitombo nemajekiseni anobairwe antu. Zvino hamba ne makuruko anoita ngezveutano, asharuka acho eya ngekuti yakati wandei.

Igungano ngereantu anoona ngezveutano hweantu akambohlongana kudai, atichaziyi zvinohleyiwapo kuti vanohleya kudini pachabudei ponapo asi anokombidze kuti pane chicha budapo.

Yaa vanababa naanamai vanokhombidze kuti vatumirwa zvokurya, kangaidze ndauyo ine nzara, saka vanoona ngezveutano hwevanhu muntaraunda, nenyika ino, yese wavapa chekurya.

Ana adoko akaunganidzwa akadhlokeswa hebe dzekuda kuita dzakafanana fanana eyadza dzinokomnidza kuti apiwa ngeantu anoona ngezveutano munharaundamo dzeutano.

Iyo mwana wechidiki musikana ndombi inokomba kuti yabva kuchimbuzu youya yombogeza maoko ayo pachibhorani.

Mvura upenyu hweantu, tinokombedze kuti mvura tinoishandise mukumwa, apo tinoona kuti arikugeze maoko ake abve kuchimbuzu kana kuti arikude kumwe mvura pona ipapo.

Ana ari kuchere mvura mvura yakatosha muupenyu wemunhu munhu weshe anoda mvura tinoshandisa kubika tinoshandisa kumwa munhu wese akasisa kumwa mvura kuti upenyu hwake hunge hwakanaka.

Muandau yekufundira yemadhokodheya anenge auya kumushongano , mushongano , kungatei anoda kufundiswa ngezvimwe zvaanoda kufundiswa ndizvo .

Kugara mu mabhiriji kana mu ndau isina kusisira kugara isinga gari antu zvino kombidze kurwara nge pfungwa chino diwe kuti hama dzakona dziuye dzizo cheka.

Dhokodheya nana Mai mumbatso yekurapirwa munirapirwanana anenge auya kuzohloiwa hloiwa mbatso madhokodheya.

Anoona ngezveutano hwenyika dzino dzeshe kana kuti pashi pano reshe angaa ana adoko, ingaa anoita zvekuronge mhuri , aya anoita zvekuti anorwadziwa nepamwiri nemimba, neaya anorwara ngendxondo.

Indau inokombe panoprapwa panohloyiwa antu anorware ndxondo. Ndxondo dzavo dzine ge dzisinga chatori zvakanaka kana kuti ane ku pazamuka kwe ndxondo eya.

Dhokodheya anoona ngezveantu anorware pfungwa ane ndxondo dzawo dzisingatori zvakanaka vane mazuva varikudaidzira kuti antu anosisa kuhlongana.

Ana mai ouye kuchibhehlehleya kumbonochekesa ana awo ,koahloisa kumadhokoteya, zvinokombedza kudaro .Koite umwe akabata mwana wake munyara.

Ndau yekurapwa kana kuti inoshandiswe kurapire antu, anorwara ane matenda akasiyana-siyana, inokhombidze kuti yabeurwa, antu akasununguke kupinde mukati.

Pachibhehleya panorapwe antu panonekwe pakati dii pasinganonikwi nemunti arikutoroka toroka kudai kangaidze patovharwa zvapo.

Ndau Yana dhokodheya ndoyaunoenda kana warwara kana chibhedhlera chidoko chibhedhlera chikuru unoenda wondohloiwa chini chaita soro riteme.

Madhokoteya, dhokoteya musharukwa nemudoko wakona anokombidza kuti varimumbatso mwavo, mundau yekushandira. Tinozviona nezvinhu zvavo zvaanoshandisa izvo. eya.

Kukomb kuita mushini wechiyungu dangani inoshandiswa nema madhokodheya panenge achihloya hloya kungava kudziya dziya muviri dangani wakabatwa nebesha wozwi mukhuhlani muhlobonyi

Eya indau yaana dhokoteya inokombe kuite ndau eya ana anodhokoteya. Komba nendau yekutoti inotombokombe kuti panombotozombopota peiitwa zvekurumba-rumba. Eya pachibhehleya.

Inokhombo kuite mhatso inongwarirwe mitombo, mitombo yakasiyana siya inoshandiswa ngemadhokodheya yaaa veicheka cheka mukhuhlani yeantu.

Yaaa ndau inokombidza kuti ingaita chibhedhlera , ndakainingira inoite chibhedhlera eya asharuka auyawo apo une hwana hudoko hwakasiyana siyana zviripo.

Mwanainini wauya kuchibhehleya kuzombondohloiwa. Wauya kohloiwa ,unokombedza hke kuti uchakadakara .Apana chati chashata paari .Madhokoteya arikumbomuhloya hloya.

Antu asharukwa auye kuchi bhedhleya kundo ongororwa matambudziko avo emwiri akasiyana siyana pachi bhedhleyapo.

Anamai auya kuzobyisa ana awo kuchibhehleya rinenge zuwa raakapuwa anamai eshe ane ana anemwedzi yakati kutikuti ndakaningire ana aya akafanana nekukura kwawo.

Pachibhehleya apo panokhombe kuti anambuya neantu akuru neadoko, vakagare ponaapo vakamirire muforo. vakaemere kupinde muchibhedhleya amwe akapfeke zvipfonyo mumiiro.

Abereki ano ratidza kuti auye ko vhakachire ana ari muchi bhedhleya ana akomana ne sikana ane makore akangove gumi ne maviri.

Madhokoteya kana kuti ana mukoti arimundau kana kuti mumba maanoshandira vachizama kutonesa onesa asati atange mushando wawo.

Indau inoshandiswa, kuti uchhekwe mitombo yakasiyana-siyana, nekuchhekeswa kuonekwa kuti inoshanda ere, yeikhombidzwa-khombidzwa, yeibatwa-batwa.

Ana echikoro chinoona ngezveutano ari muimba yekuongorora umwe naumwe wakabata chinhu chake chekuongorora chinoongorora unga utachiona zvingava zviri zviini.

Eya pachikora panokombidza kuti eya uyo mwana wechikora ari kutofunda ngezve ndaya yemumbuti waakabatawo uwowo mashakani aakabatawo anokomba kuti ane basa chairo.

Anoona ngezvechirwere cheshukela nyika ino yese. Arikukurudzira antu kuti kune zuva raachahambe eiudze antu oro kufundisa antu ngedenda iri.

Izuwa rekurapwa apa tirikurangarira kwevanhu vane zvirwere zvakafanana nechukera Saka vezveutano vanokurudzira vantu kuti vari rangarire zuwa iri.

Bato rinoone ngezve kubviswe pamuiri nyika dzeshe dzinedzi nyika dzeshe dzinedzi ngegore ra2017 ndopazvinokombe kuti vanenge vakazvio vanengavaka dzimika mireza yavoyo

Yambiro kune akomana ngeasikana adoko ndau dzeshe dzakasiyana siyana nokuda kwechirwere che HIV kana kuti AIDS ya kune mateti akaiswapo.

Mubereki auya nemwana wake kundau yekurapirwe kuti azombohloyiwa. Zvinokomba kuti mwiri wake hausikuita zvakanaka.

Muchibhedhlera mune ndau inorapwa antu anorwara vabatwe nemikuhlani yakashokana shokana ingava iribesha ingava iriyei.

Ndau inongwarirwa anorwara vachinge varwara vatadza kurapika ruvaro nekubudisa ndau yavanowatira vachiuya vachihloiwa nemadhokodheya nehama dzawo dzinouyawo dzeivaningira.

Ndawo inongwarirwe antu anorwarwa, kana achinge akona kurapwa ipapo eyipetuka pazuwa iroro, inochengetwa murwerwe pandawo yakafanana ne iyoyo.

Ndau yaana dhokoteya iyo inoiti eya pakiliniki panorapwe antueya pouya antu anonyambodaro kukombe kuti chakavharwazvo hai.

Ndau inorapirwe arwere nekuchekwa kweanhu kuti ungave unemukuhlani muhlobonyi onekwa neanhu akasiyana-siyana apo achingochekwa-chekwa achidii-dii, zvakadaroko.

Chibhedhlera indau inorapirwa antu anorwara Anoziva kuendayo kozwa zvakasiyana siyana mumwiri mawomo munenge mavakutapira tapira mumwiri.

Iya ndau vakasungunguka ingangove chibhehleya ndakainingire. Chibhehlera chehurumende. Eya pane antu akasiyana-siyana. Ndirikuona ndombi iyo yakabate chii, ndau yadaroko.

Ndimbuya avhakachira kuchibhedhlera anokombidza kuti arikutorwa achiningirwa kudziya kwemwiri achikombidzwa kukwira kwechukela.

Ntaraunda inoonekwa ,inoshandire antu ano rape antu ingangove chibhedhlera inokombidza ngeandu ari kuendepo ana mai ngevana vavo

Yaa indau yakakura inoda kuuya vanhu yakafanana neyamadhokodheya ingaa chibhedhleya. Yaa iripo yakati kurirei.

Ya.. indau yadhokodheya ndoona muchibhehleya ,inokomba kuti indau yekuatira ndekutoatiswamo kuti wabatwa kwemazuwa akati kuti auchakwanisi kupetuke kanyi unosise kuata mundau dzakadai .....

Anamai naanababa neakomana neasikana ehe auye kuchibhedhleya kuzombohloiwa-hloyiwa. Tinoona ndiwo akabata mapepa...

Kune ndau yaanadhokodheya chingave chibhedhleya eee chemunikazi ari umwe kana ngechehurumende, asi zvinokhombe kuite ndau, yakanaka ,eyaaa.

Yaa zvokombe kuite chibhedhleya chikobhodhleya yaa chakati kurei chinoshandiswe kurape antu anorwara ngemukhuhlani yakasihlukana hlukana.

Yaa! indau inokombedze kuti chibheleya, chibheleya anhu akazara, amweni amukira mangwanani gwanani achakagara pamabench akabata mapepa, akabata zvakasiyanasiyana zvinokombedze kuti akarindire kudaidzwe pamberi apo.

.Mwana anokombe kuve pandau inorapwa muchibhehleya eya unokombidze kuti uchabve kubarwa mwana uwu. Ehe vakamubaire tambo-tambo kuti dani ungapona, eya.

Ndau inorapirwe anthu anorwara ine ndau yekuemera akaemerwa kuti azodaidzirwa kuti apinde mukati kana kuti abatsirike yaa ndau inokombidza kuti yakachena yakahlamburuka.

Ndau inokhomba kuti pachibhedhlera, chingaa chibhedhlera chikuru kana chidoko, yaa nemhatso dzinoongororwa zvirwere zvakasiyana-siyana uye mikhuhlane yakadaro-daroko.

Madhokodheya ari mubishi bishi kubatirirana mwana mudoko aberekwa ane madambudziko akatikati paari.

Muhlobo wakadayi wemukhuhlani unowanikwe kangaidzei muntu wahambiwe ngerimwe gonye muhuro kana kuti warye zvimwe zvisingaenderani nemiri wake.

Dhokodheya mhatso yake yekurapire arwere achizame kubatsirana nemurwere wake anenge musharukwa ati kurei kuti agare pashi.

Yaa anataita nanamukoma mbatso inyari mbatso yadhokoteya mbatso inoshandiswa kuberekerwa vana kakuponera vana mai vanenge vakazvitwara.

Rwere muchibhedhleya wakaata unokhombedze kuti hai zvanga zvakamubata ngesimba eya kunyange hawo madhokodheya asipo hawo izvezvi asi uri.

Eya panokombidza mudzimai auya kuzobairwa nadhokodheya atogadzirirwa kutobairwa kana kuti atobairwa kudhaya azvinooneka nepanoramba akabata apo.

Eya zvinokombe kuite mbatso yaanadhokoteya achiri kufundire zveudhokoteya. Abaaoneke eitozama-zamawo echikombidza kuti wangadayi weirape muntu.

Vanoita zvekuona ngezvemutombo mukatimwo mungaa muri mukati munoita zvekugadzira mutombo kana kuti muchibhedhlera vanoona ngezvemutombo taita avo ndidhokodheya.

Eh taita awo anokombe kuti anorwadziwe zvakanyanya. Ane dzambudziko ringangowe remudumbu zvichikombedza ngemabatire aakaite mudumbu mwake, eya zvinokombedze kuti une dambudziko.

Eya mushini uyo uri mumhatsi yekurapwa yemadhokodheya wakabairwa bairwa tambo dzakasiyana siyana muwiri wake eya anokhombedze kuti hai.

Zvinhu zvinokomba kuti wakubatwa nedambudziko, kusanganiswa nedambudziko rakadai, eya zvinhu zvakasiyana siyana zvinobuda.

Imbatso ya dhokodheya ano ona ngezveku utano hwe munhu yaa mune mushobo ne mushobo ye chikafu chaka siyana siyana eya matomati nema bhanana ne zvimweni zvaka daroko.

Musharukwa wechikuru anokombidza kuti madhokodheya ombodini omboongororwa ochopedza zvakadaro ochokombedzwa kombedzwabzvabuda zvakadini.

Bhokisi rinoshandiswa neantu anobatsire anhu. Anhu anenge aite matambudziko, pangave pamushando kana kuti pachikoro kana muntaraunda dzakasiyana-siyana.

Dhokoteya nemurwere wake vari bhizi kuchekwa, kucheka vachishandisa michini mukuru wechiyungu kuhloiwa anenge madziso ungave mundani.

Eya mitombo urimubhohleya waiswe mubhohleya uno mutombo wechiantu. Eya varikude kumbouhloya kuti vaone kuti mutombo uyu unoshanda zvemene here, basa rawo nderei.

Ndau dzinongwarire mitombo kana inochengeterwe mitombo, inotesitirwe mitombo wekuti inoshanda zvakadini. Eya yakamirira kudini. Yakamirira kuti amboicheka cheka.

Anoona ngezve mutombo ari kucheka kana kuongorora miti inogadzirwa kana ino sahlaniswa mundau mwacho isati yapiwa kuvantu.

Yaa indau yaana dhogodheya iyi. Yaa ibhokisi rino mboshandiswa kungwaririre, yaa anenge amboti, ati chiinyii paya, ana anoberekwa nguva isati yakwana ombo ngwarirwe imomo.

Unokumba kuita muchini Unoshandiswa nemadhokoteya Apo unotokumbidza bhonzo remuntu rakayemesa kudini eyaa zvinenge zvakaguka apo Eyaaaha rakaite kuguka nepakati kwazvo.

Eya ndau yaana dhokodheya anomboendayo eida kundochekwa chekwa zvakasiyana siyana unoguma bhodhleya wozi enda woisa mukanwa mako waisa mukama votora zviro zvimapepa izvo vombobairiremwo mukatimwo zvichabudiaa maku maara akasiyana siyana.

Ibhodhleya rinokhombe kuti ranga rine mutombo wechiyungu. Mutombo wechiyungu ,dai unorapei, unorapa mabhonzo dai unorapa chiini, dai ungava mukhuhlani kana musana.

Yaa mbatso yaana dhokoteya unohloiwa mumbiti nekuuchekwa kwadzo kuti ndidzo ere dzinosise kushandei zvakasiyana siyana kudarokwo eya.

Bhedhlera remutombo kana kuti mishonga yembiti haisi miti yekuti unongotora kushandisa usizi kuningirwa ngema dhokodheya kangaidze rinotuka rikakutora rikakuuraya.

Mundau mana dhokodheya ayana dhokodheya inokombedza kuti zvinhu zvakaita zvimishini shini zvajaita zvimabhokisi bhokisi eya.

Imba inoongororwa zvirwere zvakasiyana -siyana kana kuti inoiswe ana anenge aberekwe nguwa yawo isati yaguma, ana adoko ano pinzwe mundau izvo muzvimbatso izvo achiche ngetedzwa ari imwomwo.

Mhatso iyo imhatso ino yema dhogodheya mhatso inoshanda kuongororwa kwezvirwere zvakasiyana-siyana mumhatsomwo. Muno kombidze kuti hayi ndimona mune zvimabhohlera.

Iyi imbatso yaana dhokoteya mbatso yaanachiremba inokombidze kuti michini irimo ino shandiswamo iyo ndeyekucheka kuona kuti muntu ungaa nechirwere chemuhlobonyi.

Mbatso yanadhokotera mazvina murapi inokomba imbatso inoshanda kucheka pavanenge veiningirwa kuhloiwa nezvirwere zvakasiyana siyana.

Michini inoshandiswe kuongorora dambudziko rezvirwere zvakhlukana-hlukana, zvakasiyanasiyano, eeeya inokhombidze kuti iripo ,yakati bhi.

Mudziyo unoshandiswe kucheke muntu kuti wakabata mimba ere kana kuti aato eya kana wane mimba chinokomba kana usitozve chinokombe mitaro dzakasiyana siyana ponapo muiri kana kuti umwe.

Madhokodheya nanamai ounze ana awo kuchibhedhlera kuzohloiwa-hloiwa, kungava kune madenda anotenderera mundaraunda.

Ana adoko ati ibveyi zera ane makore ari pasi pe gumi auye kuchibhehleya kuzobairwa mitombo yemajekiseni

Mai ari kuchekese mwana wawo kuchibhedhleya, mwana mudoko, zvekuita anadhokodheya kana kuti ana mukoti, anoona ngezve utano hawo hweanthu.

Vanoona nezvekurapwa kweana munharaunda, madhokodheya. Ari kuhambe ndau dzakasiyana-siyana, vachicheka ana, kuti akuna denda ere ririkutenderere mundaumwo, ringaa raakushaishire kurarama kweanhu.

Chiremba anoona nezvekurapwa kweana adoko nanamai achona anokurudzirwa anamai auye kuchibhedhlera kuzobaiwa.

Taita dhokodheya ,eya vanokhombidze kudaro vakasungirire zvinhu zvokucheka ndizvo nzeye dzeana adoko, ngemundani, nemazino yaaa nezvakadaro-daro nekamwana kadoko kukhombidze kuti abve kuka kukahloya.

Ndau inorapirwa ana adoko mai vanokhombidza kuti vauya nemwana kutikunohloyiwa unobayiwa ingava jekiseni yemwedzi mingani kana kuti kubayirwa kuitire mamwe matenda.

Antu auya kuzobairwa eya auya kuzobairwa neantu anohamba eibaira ana muzvikora makiriniki nemundau dzakasiyana siyana kudaro kuti vadzivirirwe kubva kumatenda akasiyana siyana.

Mwana munini vari kukhomba kuti vari mumphatso ya dhokodheya, vari bhizii vari kumuhloya, varikumuhloya apooo, eeh mai ake akagara padhuze akaningira.

Yaa mai mai ava vanokomba kudakara mushure mekunge vatambire mwana wawo. Mwana mudoko doko. Vanoratidze kudakara vachimbomuningirisa kuti ndee varikumbomuningirisa

Izuwa rekubairwa kweana adoko ,eya anobairwa kubva munezvirwere zvakasiyanasiyana ana gwirikwiti ,ana chinyi chinyi zvakadarodaro zvakasiyanasiyana pakatipo.

Uwu mudziyo kana kuti chigaro chinoshandiswe kunge chimbuzi kune antu asingakoni kuzvihambira kana kuzviitira nekuende kuimba yekuzvibatsira toireti inonzi chimbuzi.

Mudziyo unoshandiswa kungwarire mimwe yemidziyo inoshandiswe kuchibhedhleya zvikuru sei kana vachiite kunge anovhiye vlantu.

Mihlobo nemihlobo yemidziyo inoshandiswa, kutwara anenge anorwara, asingakwanisi kuzvihambira, angaa ana adoko angaa asharukwa.

Dhogodheya mumhatso yake yekurapira inogare mitombo nemichini yake nematuluzi ,midziyo zvaanoshandise kana akurape antu.

Midziyo inoshandiswe nana dzokoteya kana ana chiremba muzvibhedhlera. Michini inokondidze kuti muchini yechimanje-manje haisi michini yekudhaya..

Yaa muchini yemuzvibhedhleya iyo, yemuzvibhedhleya inoshanda zvakasiyana siyana takainingira inokombidza kuti inoshanda zviro zvekuhloya hloya nekudaro daro.

Muhlobo wechipfekwa chinoshandiswa kupfekwa ngemadhokodheya kana kuti ngeantu anorwara kuti asatore mphepo inohamba pabanze ingangokanganisa utano hwake.

Mushini kana kuti midziyo inoshandiswa nana chiremba kuhloya madziso evarwere nembiti yacho yakasiyana siyana.

Ndau yemadhokoteya inemidziyo yakasiyana siyana yatokhomba kuti ava vanombotoita yekutovate pashi vachihloyiwa akavata pasi.

Muchini wemuchibhedleya kanakutiwana dhogodheya unoshandiswa kuhloya anenge madziso kana kuti mumusoro.

Michini kana kuti midziyo inoshandiswe naanachiremba mumhatso yekurapwa antu. Michini yechiyungu mikuru inoratidze kuti inodhura nekudhura.

Chigaro kana chituru chinoshandiswa ngeqna antu asingakoni kudzihambira anenge ane dambudziko remakumbo anoshandisa chigaro icho.

Mitombo yechiyungu, inokhombedze kuti yakatogadzirwa irimundau yakachengetedzwa, izvokwanise kupuwa antu anorwara.

Midziyo inoshandiswe nanachiremba muzvibhedhleya, midziyo yakasiyana-siyana, inotogare irimumabhokisi mwayo, iripo yakagara.

Mishini inoshandiswa ndana dhokodheya muzvibhehleyamo imo kombidze kuti mishini yati kurei pakunasirwa kwayo.

Dhokodheya nemurapwa wake anga ane dambudziko rekuguke marenje dambudziko rekuguke varikumbozama kutu vamuitise....

Midziyo inoshandiswe naanadhokodheya, muzvibhedhleya, kuhloya anhu anorwara, ingava madziso, ingava midumbu, ingava zvakadaro daro ,dzingave nzeve.

Mudziyo inoshandiswa ngemadhokodheya muzvibhehlera yakasiyana siyana irimutatu yakasiyana siyana irimutatuu

Mudziyo unoshandiswa nanaChiremba muzvibhedhleya zvendau dzo ungangowe mudziyo unoshandiswa kuona zinhu rakavanzika.

Mudziyo wechirungu unoshandiswe ngemadhokoteya , wekucheka antu maziso ane madambudziko emaziso akasiyana siyana kuona kwedu uku .

Michini yechiyungu inoshandiswa ngemadokodheya muzvibhehleya yati kurei eya inoshandiswa ngoma.....

Eya michini inoshandiswa ndiana dhogodheya mumbatso dzawo, inokombe kuti michini yechimanje-manje, yaa haubudi usina kubatsira pona apo, takaningira zviya, anotokubatsira.

Michini yakasiyana siyana yakafukana fukana yaaa inokomba kuti irimumhatso dzana dhokoteya imweni ndeyekudini yekuti vakwanise makheijii nekucheka madziso.

Eya ndau yaana dhokoteya muchibhedhleya, eya kazhinji kunoitwa zvekuongorwa vantu. Eya nekuzoitwa iya yetinodaidzire kuti kuvhiiwa kweantu nekudini kwachona eizodhungwazve.

Mundau yadhokotheya inoonekwa ngemichini irimo, michini inokhomba kuti ngeyekuvheneka vheneka yombodini dini yoda kuona kuti ndizvo ere izvi zvetiri kuona.

Yaa! muhlobo wematuluzi oro michini ingangova yeingova yeishandiswa ngemadhokoteya anoona ngezvemazino kana kuti zvakada kufanana neikweyo.

Yah! waite musimboti ,waite muchini unoshandiswe ngemadhokodheya kuhloyahloya zvakasiyanasiyana , eya unoti ukapindemwo mukatimwo unobuda wobhuyirwe zvakati oo...

Eya muchini unoshadiswa ngemadhokoteya, unenge wechiyungu. Eya michini inenge ichangotanga kugadzirwe-gadzirwa. Eya kare-kare dzaadzisiyo michini yakaitahe seidzi.

Aaa zvishandiswa zvinoshandiswa ngemadhokoteya mumphatso mwaanadhokota, mwaanadhokoteya yaa veishandisa kudini nguwa imweni pavanenge veiita kuvhiya vhiya vantu paya. Veicheka cheka vantu nekudini dinikwo yaa zvinokombe kuti.

Muchini yanadhokodheya kokusungana sungana kwayo peya kuti panofane chinofane kurapika kana kuonekwa muchini wechidhokodha

Eya inoit muchini, inokombe kuite michini iyo inoshandiswa kucheka vanachokela. Chokela mumwiri memuntu zvinokombidza ngenaiti dzakona nezvimweni izvo zvakadaro-daro, zviripo ponaapo.

Zvinokhombe kuite zvimungendere zvinoshandiswa ngemadhokotera eya zvakasiyana zvimungwendere zvechiyungu agh zvirikungoramba zveindobudiswa muntaraunda izvi zvasiyana nekare.

Yaa muchini uyo unoshandisae ngemadhokoteya muzvibhedhleya unokombedze kuti ngewe chimanje manje uri wechiyungu eya unokombedze kuti ee wakati fundei.

Yaa muchini unokombe kuti ngewe chiyungu wechimanjemanje wanga uchishandiswe kudini kuhloya musoro wemuntu, nxlondo ,musikati wemusoro, danimumabhonzo dani mungava mundani ,musikasana.

Munhu akabata maturuzi anokombidza kuita dhokodheya anocheka Cheka eidini eihloya zviro zvakasiyana nemikuhlani zvakadaroko akabata nematuruzi akona.

Magirazi anoshandiswa kuongorora kana kuti kuona zvinhuzvakasiyana siyana .Kungava uri utachiona kana kuti kudii ,ndobasa rawo magirazi ona awawo.

Muchini inoshandiswe kucheke zviro zvakasiyana-siyana ingangova chokela ingangova zvirwere zvaanaBhiipii kuti yakakwira here kana kuti...

Michini inoshandiswa kuongorora dambudziko ringangova riri pamuntu zvinokombidza kudaro danga Ari madziso chingava chiri chipfuwa neyekera yakona chinokana.

Muhlobo wembando yesimbi unoshandiswa pakuongorora kungava kuri kudziya kwemuviri kana kupisa kana kwemuviri wemunhu.

Mudziyo yesimbi inoshandiswa kungwarira midziyo inoshandiswa muzvibhehleya kuti isabatwa ngeutachiona. Utachiwona dzakasiyana -siyana. Saka vanoishandisa kungwarira mishini dzakafanana neidzodzo mukati kuti isabatwe ngeutachiwona.

Muchini uyo wechiyungu unokombidze kuti ungangove unoshandiswe kushande kuhloya- kwakuhloya muntu muiri wake, kana kuti mabhonzo nezvimwe zvakadarozvo.

Chihlayo chemuntu aite dambudziko remakumbo kangaidze aachakwanisi kuzvihambira anenge eida kuita kusundwa kana kuti iye ozvipusha.

Imhatso yadhokodheya, anoona ngezvekurapwa nokugadziriswa kwemazino. Eya ndowemene muchini wakhona uyo wakagadzikwe pashi apo, nemazino atobviswa.

Aa tichikura taichiona chiro icho hatiti kuchiona nguva yedu pamukuvo vedu. Ngechokuita chamujate-jate ana adoko muchiri ana adoko muchiita chamujate-jate eya ee chinomba nakidza.

Zvikwanisiro zvinoshandiswa navana chiremba vanenge vari muzvipatara kana kuti madhokodheya anenge ari mudzimba dzawo dzekurapira dzakasiyana.

Tine michini inoshandiswa kuwongorora angava ari madziso kana kuwongorora mabhaketeriya anenge ari mumwuntu iyi inokombidze kuti mushini miviri yakasiyana.

Mhatso dzemurairidzi kana kuti mufundisi anodzidzisa ana adoko kuchikora uye kunyora nekufunda.

Mutombo wechiyungu unoshandiswa kupuwa andu ane dambudziko rechikosoro kana remumwoyo kana mumapapumo amuhambi zvakanaka.

Mutombo wemaphilizi anoshandiswe kurapa denda kana kuti mukhuhlani yemudumbu oro yemundani rinenge ranetsa.

Ndaa mutombo unokombe kuite webesha usiri mubhodhleya rawo awo unokombedza kuti wakaemera kuti kudini.

Yaa mutombo wechiyungu, yaa mutombo wechiyungu uri mubhokisi .Mubhokisi atiziyi kuti basa rawo ngereyi, asi uchiri mubhokisi unokhomba kuti uchakavharwa.

Mutombo wechiyungu, unoshandiswe kurapa zvimikhuhlani zvakafanana naanabesha, kana kuti chikhosoro, kuantu asharuka.

Mabhohlera echirungu ane mitombo anowanikwa mapirizi mihlobo mitatu yakasiyana siyana anenge akagara aripo.

Maphirisi echirungu anoshandiswe arimumabhokisi mawo, uye anoshandiswe akagara akadaro akaite kunge magumi gumi.

Bhokisi nebhodhleya rine mutombo unokombidze kuti ngewemanheru wemaziso ngewemadziso rinokombe kuti harisati ravhurwa.

Mitombo yechikosoro yaka chengeyedzwa muimba kana munzvimbo ndau yakachengeteka yakachena inerunyararo.

Ndau yadhokoteya mbatso ya dhokoteya ma ano rapire anorwara anozwe mu kuhlani yaka siyana siyana ino kombidza nge mapirisi ne zvimweni zvaka daro daro zviri padera po.

Eeeh mapotseya emapilizi akasiyana siyana. Momboedza kunyari mundau yadhokodheya aemere kuti dhokoteya azoshandiswa zvakangwarirwa.

Zubhodhleya zvemitombo inoshandiswe kurape antu kwangori nemapilisi kana mutombo mutombo yakashandiswe kupa antu anorwara.

Mitombo oro mapilizi akasiyana siyana anokomba kuti anoshanda basa rakasiyana siyanawo naroo ari mundau yekungwarirwa kana kuti mundau yekupuwa antu.

Mitombo ye chiyungu iri muma bhodhleya ino ratidza kunge isati yatanga ku shandiswa isati yambo shandiswa iri mu mbatso yana dhokoteya.

Eya, mutombo mapilizi, echiyungu, eya anopuwa antu anenge arwara muchibhehlera, eya anonga atoona kuti hai muntu ungatofa, rekai timupe mapilizi.

Aya anokombe kuite maphilizi echiyungu. Eya ungangova unorwara ngezvakadaro-darozvo zvokuti ukarye chakati unokonzera zvakati. Kana kuti miro dzako dzinovharika. Eya maphilizi anobatsira.

Eya mutombo unoshandiswe kumwa toti dani waita mukhuhlani wekukosora uya eya unokombidza kuti une zviuchiuchi eya wochitoita kuti paditi pako padini.

Mitombo inoshandiswa zvakasiyana siyana nemapirizi anokombidza kuti awo atori pandau yakakombidzwa chasara kupuwa munhukadzi anosisa kumamwa.

Eya ihlobo remaphilisi. Maphilisi anoshandiswe ndiana dhogodheya. Eya mushure mekunge aone kuti une mukuhlani muhloboyi. Eya ochikupe maphilisi.

Mitombo inoshandiswa nemadhokoteya muzvibhedhleya kana kuti mindau dzinotengeswe mumbiti dzakaita dzechiyungu nemaphilizi akona zvakahlongana pona ipapo.

Yaa mapilizi echiyungu eya anokombe kuti dani ngeemavhitamini ere kana kuti ngeechiinyi eee da ndeekuwedzere ngazi mumwiri wemuntu.

Yaa mitombo yemubhodhleya uho mutombo wechiyungu mutombo wechiyungu eya unoshandisa ngekushandiswe ngemadhokoteya muzvibhedhleya yaa kupe anenge arwara.

Mitombo yechiyungu. Mitombo yechiyungu inoshandiswa ngemadhokodhera, kana inoshandiswa muzvibhedhlera eya inokomba kudaro irimumabhokisi ichakasati yatovhurwa nekuvhurwa.

Bhodhleya remutombo unokhombidze kuti mutombo wekuiswe musoro yaa musoro mune bvudzi, maningi bvudzi raanamai.

Mapiritsi anoshandiswa kana muntu ane mutumbu kana kuti ane chirwere chinonzi allergy ngechiyungu eeh ndiwawo anonyanya kushandiswe maningi kana ndeiti kana akarye zvimwe zviro orwara

Mushonga kana kuti mumbuti wechiyungu unoshandiswe kudonhedzera mumadziso eantu ane dambudziko remadziso ndiwona uyoo watiri kuona apo uyoo.

Eya bhohleya remutombo unoshandiswa kurapa chirwere chinenge chechikotsoro kana kuti chechipfuwa. Eya inokombidze kuti unombaishanda, wakaiswa nehuchi mukatimwo.

Mapirizi mishonga yemadenda anokombedza kuti akaiswa muzvibhedhleya mumasherefu kuti uone mapirizi akagara gumi gumi muchipepa chawocho.

Yaa, mushonga wechikosoro unokombidze kuti mushonga wechikosoro uri mubhodhleya. Yaa, unokombe kuti unorape zvakafanana nemapapu, chikosoro nezvimweni zvakadaroko, eya.

Mapirizi echiyungu anoshandiswa muzvibhedhleya kana kuti anoshandiswa munanadhokodheya awo ngeechiyungu awo aasi echianthu.

Mitombo yechiyungu inokombidze kuti inorape matasi kana kuti inorape zvimwe zvirwere zvakadaro zvinosanganisira nezvemakanda pamuwiri womuntu.

Chibhodyeya chemapirizi icho chinokombedze kuti ndechemapirizi anoshandiswa mumuiri kubalanzisa anonzi mahomoni nemuchiungu eyaa.

Eya mabhodhleya emimbuti yechiyungu, yaa kangaidze ngeekurape zvirwere zvakafanana nezvebesha. Zvirwere zvebesha..

Bhodhleya yemitombo iyo yakagadzirwe ngeyayungu aisi yechiantu ba iyo yakagadzirwe ngeayungu kuti ikwanise kurapa zvirwere zvevantu. .

Dhokodheya anokombidza kuti anokombidza murwere wake mihlobo wemapirizi wanofana kuzomwa eya anofana kumwa aguma kanyi kana kuti.

Chibhodhleya chinokombe kuti chine maphilizi. Maphilizi mitombo yeChiYungu eya, mitombo yeChiyungu, saka chinokombe kuti hai chakachena chakavharwa.

Mitombo wechiyungu unokombidze kuti unoshandiswe kana mapedza kugeza mazino enyu paya ,wodini ?Momwa mochukucha.

Madhokodheya anoona ngezveutano hwemunhu anenge ato hambire munhu kumuzi kwake achitongene muzi ngemuzi eitocheke munhu waahambire kumuzi kwakeyo.

Mwana aberekwa nguwa yake isati yakwana, kana kuti aberekwe ane matambudziko akati kuti ari mundau yake yaari kurapirwa ndaDhokoteya.

Ana vekuchikora chekusekendari vanopfekeni ma yunifomu ,hembe dzakafanana nemajezi akafanana anokombe kuti aripanguva yekumabhora kumbe nguva yekutamba pabanzi.

Mwana varimuchibhedhlera namai ake vatikukombe kudakara vanokombe kuti akasununguka haana dambudziko paari konapapo .

Ana adoko echikora ekukireshi anokombedze kuti aripanguva yebhureki ,nguva yekuti amborya.

Dhokodheya nemwana mudiki muchi muchibhedhleya, anenge akabatwa mibhedha, kuti aato kusisirwa kuti aende kanyi, vari bhizi naye vechimbomupe chekurya.

Va mainini uri mundau yeku rapwa anenge vari kumu ningira achi shandisa mu hlobo wekare weku enzanisa mwana kuti wakura zvakadini.

Kurirkudzidziswa ana arikufunda ngezveutano anofunda ngezveutano nekuda kwekuti mwana achinge asangana nedambudziko.

Ana echikora chepuraimari arikufundiswe kutamba nekudloka yakasiyana siyana kudloka kwechiantu kana kudloka zvinoenderana nechitendero chavo.

Yaa izuva reana adoko rinokhombidze kuti ana anosise kuuya achionekwa achihloyiwa-hloyiwa ngemadhogodheya vanemazera akatisiyanei bhati ariadoko.

Vana ve chidiki vano kombe kuti vange vaite dambudziko muku pona kwake chibhedhleya na dhokoteya wake na mai ake ari kumu ningira kuona kuti vano vaite kudini.

Mwana mudoko aberekwe nguwa yake isati yaguma , anoiswe mumbatso kana mubhokisi raanoiswa akaemera kuti mazuwa ake akwane azokwanise kubudiswamwo mubhokisimwo .

Dzakombe kuite jaya dai zvinenge zviri kudini zviri kupfimbana apo yaa kunyika yeRwanda eya andizii kuti zvishoti zvati zvatenderwa ere zvogume zera reku rekupfimbana ere .

Kune ana echikora chekukireshi yaa anokombe kuti akahlongana. Uuu anohlangana ana echikora pakireshi apo nevapapuraimari haa kanga.

Yaa vakuru vavao vari kudaidzire ngendaa yekuti adoko auye ozobayirwa majekiseni kuitire kuti vasazobatwa nekenza yadaikutsakatire ndau dzeshe.

Izuwa rinoonekwa nezve antu ane dambudziko remabhonzo nepanohlangane mabhonzo eantu, unotone kuti akasiyanasiyana.

mai vanokhombidze kuti vauya kuzoona mwanakomana wawo anga akawatiswa muchibhedhlera eeh zvinokhombe kuti waanani takaningira ngokuti vese vaaku nyemwerera ese.

Dhokoteya vanoona ngezvekurapwa kwevantu ari kunyika yerwanda nyika yerwanda inyika yaizikanwa ngehondo yanga isikaperi.

Chiremba anoona ngezveku chengetedzwa kwemazino atori bhizi kucheka murwere wake une dambudziko remazino, kuora kwemazino nezvakadaro.

Nfau aa madhokoteya yaaa inokombedze kuti ndau ino inoshandira yavanoshandira vachidhila neantu anorwarisisa kana kuti munochekwe antu.

Eya, Dhokota uri mundau yake mumhatso mwake mwaanoshandira dhokota unone nezve kutorwa kwengazi mumwiri mwemuntu nekuzoshandiswa kwayo, zvakadaro.

Gungano remadhokoteya echikadzi neechirume varipachikora pawo kombe kuti apedze kufunda. Kangaidze...

Dhokoteya ane ndau yake yekurapira varwere, nemichini yake ,tafura yake nezvimweni zvakadaro daro .

Murapi dhokoteya anoona nezvemaziso arimumbishi mbishi yokuningirana nekuhloya murwere wake ane chirwere chemadziso.

Dhokodheya mumbatso yake yekurapira, yaanorapira arwere ake arwere anenge ane zvirwere zvakade kufanane nebesha zvinotapukire nekufema.

Dhokoteya anoona nezvekuchekwa kwevanhu ngazi. Atora anhu ngazi yake murwere wake ngazi otora oende nayo kooicheka.

Dhokoteya ari mumbatso inorapirwe arwere Nendau inongwarirwe mitombo inosise kugara yeitonhorerwa.

Eya mbuyawasha vauya nemujaha wawo mwanawawo kuti ambohloyiwa hloyiwa vauya naye kwadhokodheya ,dhokodheya utori bhizi naye mwana uyu kunyangwe hake einingira...

Madhokoteya echidoko ndombi dzo dzinokhomba kuti hayi dzauya kuchikora kune zvinenge zveifundwapo .Vari kukhombidzana -khombidzana zvinokhomba kuti hayi kune zviri kupinda mumisoro dzavodzo.

Yaa mukomana anga asingakwanisi kuhamba opiwa makirashisi kangaidze akakuwara keitamba zvinowanika mukura umwo ya mukukura misikanzwa yacho inenge yakati wandei.

Eya anokomba kuita dhokoteya avhakachirwe ngeana ake, ngehama dzake. Eya zvinokomba kudaro. Zvinokomba kuti hayi arikudakara, akahlambuluka. Eya arikumbaadakara yaampho.

Eya ndidhokodheya kana kuti antu akafundiswa ngezvekubatwa kwezvemumbuti yaari mundau make mwaanotengesera mushonga yake mbiti yake yakasiyana siyana eya zvinokhomba.

Eyaa inenge ndau yana dhokodheya anoita kuhamba ndaraunda tu ndaraunda eimbo chekese chekese asharuka ku chekeswe ma chukela kana kuti unotwe kuoona kuti chiinyi ngazi ravo raka kwirisa kana kuti zvinyi zvinyi zvaka daroko daroko.

Dhokota urimundau yake mumbatdo yake yekushandira. Eya munoonekwa makazara zvakasiyana-siyana zvaanosiso kushandisa. Mune michini yakarembera, eya.

Vana imwimwi vakomana ane makore mashoma maningi gumi vane dambudziko rekufamba eeeh vari kubatsirwe ngemadhokoteya kana kuti antu anobatsira anoona nezvekufamba kweana.

Eya mukoma anokombidze kuti akaite dambudziko remurenje. Eya wakaite dambudziko remurenje wakamurudze murenje apa wakapingatwa-pingatwa. Wakabaiwe-baiwe simbi dzakasiyana-siyana mwona umwomwo. Nehama dzake dzauye kuotoonawo zviri kuitika.

Indau inongwarirwe mitombo yakasiyana siyana nemaphilizi anotengeswe mushure mekunge muntu apuwe zvinyorwa zvake.

Mihlobo nemihlobo yemitombo yemaphirizi zviri mundau yakangwarirwa inotonhorera. Indau inongwarirwe mitombo kuitire kuti ishapiswe ngezuva.

Ndau yakanaka yakachengeteka inochengengwarirwe mutombo yekuti kana uchinge warapiwa kana wahloiwa waonekwa denda rako woende pandau iyi kundopiwe mitombo yako.

Musha kana kuti indau inongwarirwe mitombo nemaphilizi muzvibhedhlera zvakaemera kuti anenge ane dambudziko azokwaniso kupiwa mitombo iyi.

Ndau inongwarirwa mitombo yakasiyana-siyana, nemapalizi akasiyana-siyana, inokombedza kuti irimwo mitombo.

Ndau inotengese mitombo yechiyu..inotengese mitombo yechiyungu inenge yakatovharika yakachengetedzekazve.

Ndau inotengeserwa mutombo yechiyungu kana maphilizi ingava mitombo yebesha, ingava mitombo inorape zvakasiyana siyana ...

Mitombo yechiyungu iri mumbatso munongwarirwe, munotengeswe mitombo yechiyungu, iri mumabhokisi mavo haiemeri kuti izo.....

Mitombo yechiyungu iri mundau yekungwarirwa yakaemera kuti anouya kuzotenga azotenga uye yakangwaririka zvakanaka.

Ndau inoshandiswe kungwarire mitombo kana inotengeswe mitombo yechiyungu unonyorerwe nadhokoteya weiende kundauyo wondofundire wondodini wondotenge mitombo yako kona ikweyo.

Ndau inongwarirwe kana kunotengeswe mitombo yechiyungu unonga arwara unotorerwe mitombo yaunosise kupuwa uchienda kotenga kana kuti uchiende koopuwa.

Ndau ino ngwarirwe mitombo ye chiyungu iri mu mabhokisi isati yambo beurwa isati yambo shandiswa eya dziripo.

Ndau inotengese mitombo inorape antu. Mitombo yakasiyana-siyana nemazera akasiyana-siyana.

Yaa ndau inotengesa mitombo iyo, wabva kuchibhedhleya mitombo aiko, kuchibhedhleya che hurumende pane mitombo iri kundau iyoyo inozi famisi wodini wototenga mitombo yako inototi iwanike kwona ikweyo.

Ndau inongwarirwe mutombo yaana chiremba madhokodheya mitombo yakasiyana siyana waendamwo aa autami chaunoda unopetuka unacho wabatsirwa eya.

Yaaah! ndau inogwarirwa mutombo ngevaya vanotengesa mutombo, kuti wanyorerwa mutombo kubva kuchibhehleya yaah...,saka wouya wotenga mitombo yako mundau iyi, yaah...

Yaa indau inotengese mitombo yakasiyana siyana yechiyungu, eya inokombidza kudaro auna mutombo waunotuke ukatama pona apapo inotova gogogoi votokubatsira.

Yaa ndau inotengeswe mapirizi nemitombo yakange yakasiyana siyana ngeiyi mutombo webesha kubatwa ngemukhuhlani wekukosora kuiitewo pandabatwa ngemundani ungaa musoro.

...kombe kuite ndau yadhokoteya inongwarirwe mitombo yechiyungu. Eya inokombidze kudaro, ine mbiti yakasiyana-siyana mitombo yakona, noona ngemabhokisi amweni mabhohleya.

Mitombo yechiyungu nemaphirizi echiyungu eya zvinokhombe kuti zviri mumhatso yadhokodheya mwazvakangwarirwa zvakarindire kuti auye antu azorapwa achitotore zviro zvawo zvinenge zvatogadzirwa.

Yamuhlobo yakasiyana siyana yemapirizi yemapirizi eanotorwa ngeantu anorwara yakaiswa muzvibhedhleya umo yakaiswa patafura.

Mabhokisi emapirzi anoshandiswa muzvibhedhlera akasiyana siyana kana kuti anoshandiswa nemadhokodheya akasiyana siyana awo akaunganidzwa apo patafura.

Mushongano vemadhokoteya nana chiremba mutaraunda. Auya kuzourudzira antu ngedenda rinenge riri kudengendera kutenderera- tenderera ndau dzeshe.

Ana baba nana mai anenge auya kuzokurudzira chirongwa chevehutano chinenge chichada kuuyamo ayo saka anokombidza nekuemba nekudaidzira.

Mudzidzisi kana kuti dhokodheya anoshande muzvibhehleya ane zvidzidzo zvaari kupa kuana kana kuti arwere auya kuzvibhehleya.

Akuru akuru wari kuona nezveutano, wari kufundise ana abve zera nekuda kwehutano asati abudisawo pamba obudisa pabanze kuti waende koofundisa amweni.

Zuva rekufundiswa nekukudzirwa kweantu akuru neadoko ngendaa yekugara antu ane utano mumwiri yawo antu ese anokurudzirwa kuuyako.

Ana murapi anokombe kuti ari mutende arikutorapa arwere akasiyana-siyana pona apapo. Ee akamirire kudini...

Ndau inorapwe antu anorwara madhokodheya ndombi dzinookwa dzakagara dzakadloka mbatya dzekushanda nadzo neanoda kurapwa akona anokombedza kuti aripo asvika aguma.

Eya tinoona makurukota anoona ngezveutano hwevantu anenge arikutohamba muzvikora aiafundisa ana adoko nekuhambira ana adoko kuti zvakati nezvakati musaita .

Yaaa anokhombidze kuti ana ari mundau eya vari kudaidzira ngezvedenda rakati kuti kuti eya kuti antu anofanire kugara akangwaririka.

Eya vonokomba kuita madhokodheya kana kuita vantu vanoona nezveutano hwevantu vantu vakaunganidzea apo vachichironzerwa kuti vanosisa kudini.

Mishongano wevakomana neasikana anonofundire zvekuve madhokoteya anihlongana pavakapfeke hembe dzekuchena. Zvinokombe kuti pane zvinozama kuda kuitwapo.

Chombo chinoshandiswa kuzvidziirira kana oenda kunorara nemukadzi kudziirira zvirwere zvakawanda zvenyika ino zvakaita seEdzi, HIV nezvimwe zvakadaro zvinowanikwa pabonde

Zuwa rekukurudzire antu kuti ngaauye ane matambudziko asiyana siyana achiongirorwa kuchange kune antu anenge avgiongirora pane anezvirwere zvakasiyana siyana saka vari kuti vantu uyai tizomubatsira.

Anamai emuntaraunda arikuzama kukurudzira antu emuntaraunda kuti ngaaite mushandira pamwe nekurima kuti mukurimwa umwo munobuda zviro zvakanaka.

Madhogodheya arimuntawo mawo nemwana anokombidze kuti aberekwa anezvintu zvaanotikabeza tikabeza kana kuti nguva yake hayisati yaguma.

Baba namai echidoko, varikubve kuchibhedhleya nemwana wavo mudoko abve kuberekwa, asina nguva yakareba aberekwa. Zvinokombe rudo.

Mudziyo inoshandiswe ngemadhokoteya kucheke muntu kuti ungangove nepamwiri ere kana kuti ana unoshandiswe ngemadhokoteya.

Muntaraunda yekumakanyi kuchakati sarei kumashure, sarei kumashure. Ana anokombedza kuti auyirwe nechikafu choisirwe mumashizha.

Ayi muchibhedhlera kana kuti mundau yekuponera antu akazvitwara kana antu ane pamuwiri paato pona mwana wavo vauye kuzoto torwe nehama dzavo dzakatovagarira.

Ana adoko auya kuchirongwa chekupuwa kweana adoko chikafu chekurya anokombidze kuti rinenge gore.

Mudziyo unoshandiswa naanadhokodheya muzvibhedhlera, kuthesita kana kucheka ,kuone kuti ungaa une edzi ere kana kuti..

Baba nemwana wavo kwaakutobatsirane mumbatsomwo. Ungaite chekuemere kuti uzoite ekuudzwa nditicha, iwe baba uripo, wotombo fundisawo zve, wofundisawo mwana wako.

Yaah! dhokodheya nemurapwa wake anokomba kuite mai auye koronge mhuri , vombobaiwa ivona ngejekiseni eya rinokombe kuti rinotorwadzwa.

Ndimai akazvitakura arikuzvikutova tova kuti anzwe kutamba tamba ,kunoita mwana nekuchinja chinja kunoita mwana mundanimwo. Eya

Mhatso yadhokodheya neyearwere auya kuzo chekwa kana kuongororwa zvakasiyana siyana panenge peida kutotorwa ngazi takazviningira.

Mujaha wabva kurumba uchitori kubatikana ngezvekurumba kwaari kuita kwona ikweyo unenge eyaaa achimbozvitwasanudza mwiri unenge achimboti emeyi achizorora.

Vakomana vanoita zvekurumba Zvekukuguma kutwasanuka kuti mwiri wake neamhasyru ake atwasanudza twasanudza.

Maiawo vanokombidze kuti varikuzama kumbozvitova tova mwiri vachimborumba rumba hapasi peshe paunodiwa kutora mbiti wazwa chinorwadza womwa zvimweni zvacho zvoda upote weimborumba.

Iyo indau yekujimira iyo, yekusimudze simbi, kugadzire mwiri muchide kuti mhasuru dzenyu dzikure nezvakadaroko, inoite kuti mwiri wako ugare wakahlambuluka eya.

Ndau yemadhokoteya inochekerwa antu kana kuti inohloyerwa vantu zvakasiyana siyana mukati.

Yaa, ndauya nadhokodheya ,dhokodheya uri kumbo cheka-cheka nezvimanagwaanakudhe zvawo zvo izvo eimbocheka-cheka, kuringiraringira, zvimwe zveimbohloyiwa-hloyiwa kuti inoshanda ere mitombo iyi kana kuti aishandi.

Zvinoshandiswa zvaana dhokodheya. Madhokodheya muzvibhedhleya muu maaekera mwakadaromwo eya tingakorera hedu kuzviziya ngemazita azvo asi zvinokombedze kudaro zvinoshandiswa ngemadhoko.

Haa iyo midziyo inoshandiswe naana dhokoteya yakasiyana-siyana. Kukomba kuita majekiseni, zvigero, zvimichini zvekutesita chukela zvakadaro-daroko.

Mbatso yaana dhokotheya iyi inoonekwe ngezviro zvakadaro daroko, ana mabonakudhe zviripo zvinoona zviro zvisingambo eya

Muhlobo wembiti inoshandiswe kugadzire mitombo yechianhu, inorape matenda akasiyana-siyana. Dzimweni ndau unotoshandiswe kuite muriwo.

Mimbiti maruwa, maruwa anoshandiswa kugadziramimbiti yechiantu kangaidzei neyechiyungu pona ipapo

Muti unoshandiswa kugadzira mutombo yechiantu pavhiantu chedu inoshandiswa ngemadokodheya yechiantu pachivantu chedu.

Maruwa emushango anoshandiswe kugadzire mitombo inorape anthu inorapa mikhuhlani akasiyana siyana mukugara kwedu maruwa akajairika.

Ruwa rinoshandiswa kugadzire mitombo yechiantu ichizoshandiswa kurape zvirwere zvakasiyana siyana.

Mushobo wembuti unoshandiswe kugadzira mutombo wechiantu inoshandiswe kuzopuwa antu kurapa anhu mukurarama kweanhu.

Mugwavha mbuti unoshandiswa kugadzira mutombo wechiantu eya unoshandiswa zvakawanda mashizha acho tinowabhoilisa bhoilisa Tovairisa irisa tomwa panobatsirwa mikuhlani yakasiyana-siyana.

Tineruva rava jairike pakupona kwedu munharaunda mwedu rinokomba kuti rinebasa rarinoshanda kurapa zvirwere kana kubatsira muupenyu hwedu hwatinorarama maningi ningi pamuiri.

Iruva rinoshandiswe kana kuti mumbuti inoshandiswe kugadzire mishonga kana mimbiti yechiantu eh, inorapa matambudziko akati wande-wande, zvirwere zvakati wande-wande eya.

Mitombo yezvizodzwa zvepamuromo zvinoite kuti muromo utambirire ,zvinowanikwe nuntawo dzakafanana nezvitoro zvinotengese zviro kana mapilisi.

Chirwere chenyama dzinokurire mundau inogare mwana chahlupa maningi ndau dzaka kuantu akasiyana siyana hino antu echiantu.

Mutombo wechianhu unogadzirwa ngemaruwa kana kuti ngemimbiti midiki inowanikwa munharaunda dzakasiyana siyana unorape zvirwere kana mikhuhlani yakasiyana.

Gavakava raakushandiswe kugadzire mitombo raimbogadzire mitombo yechiantu manj izvezvi aichagadziri yechiantu yega neechiyungu yaayo yati neee.

Muhlobo weruva unoshandiswe kugadzire mbiti yechianhu yakasiyana-siyana, inoshandiswe kurape zvirwere, kuvantu vakasiyana-siyanazve.

Ruva rinokombidze kuti iruva rinowanikwe muntaraunda dzakasiyana-siyana. Iruva rinoshandiswe kugadzire mbuti yechivantu.

Mitombo yechiantu iri mumandiro akasiyana siyana ndofunga yakaiswe ichienderana nekuti iyi inoshandeii kana kuti wabvepi.

Gavakava mumbuti unoshandiswe kugadzire mitombo yechianhu yakasiyanasiyana asi pamazuwa ano inokombedze kuti neyechiyungu yayo inogadzirwa ngegavakava.

Miti oro maruwa echiantu gadzirwe kugadzire mitombo wekutomwa, ungave mutombo webesha, mutombo wemusana, mutombo wemabhonzo.

Ruwa kuti sitonyanya kujairika muntaraunda dzedu idziasi unokhombidze kuti hai iruwa ringatwe reishanda kugadzire mitombo yechiantu eya.

Eya ngeumweni vemumbuti vechiantu ndivounoshandiswe kugadzire mitombo yatinovana muchivantu ee yakasiyana-siyana. Ee unorapa zvakasiyana-siyana navo ee.

Mbiti nemichero dzakasiyana siyana, nemidzi inokombe kuti ndeyechianhu, zvakawanda zvakasiyana siyana zvahlanganiswapo, zvinodiwe kuhlanganiswa zviitwe chiro chimwe zvizokone kurape antu.

Zvinokombidze kuti mitombo yemushonga mitombo mabhodhleya emutombo yechiantu yakagadzirwe ngegaa kaa kana kuti gehlani pachindau chedu.

Mishonga yakasiyana-siyana yakagadzirwe ngegavakava kana kuti gedhlani. Imweni ngeyekumwa, imweni ngeyekuzora ndakainingira.

Mitombo yakasiyana-siyana, yakagadzirwa ngegavakava kana kuti ngegedhlani yakasiyana-siyana. Imwe ngeye kuzora imweni ngeye kumwa, zvakaite ekuhlangana pona apapo.

Mishonga inoshandiswa yechiantu isiri yakaongororwa ndiyo inobhuiwapo . Ndeyechiantu iyo mbiti, miti yechiantu inorapa.

Ruwa rinoshandiswa kugadzire mitombo yechiantu ririruwa rinoshandiswa kukombidza antu rudo kune anodanana.

Muhlobo vemumbuti unoshandiswe kugadzire mutombo yechiantu. Amweni akutotora achito gadzira mitombo yakaite yechiyungu.

Iruva remundaraunda ruva remundaraunda rinokomba kuti rinoshanda mishando yakati wandei mukurapa ingava mukuhlani yakasiyana siyana mukugara kwedu.

Yaa- michero yakasiyanasiyana nemuriwo yakasiyanasiyana inokombedze kuti inode kufundiswa ngezvayo kuti anhu anosise kuirya.

Imwe yemiriwo yatinoshandisa kurime munharaunda dzedu kana mumamisha medi inotoshandiswazve kugadzire mitombo yechianthu inorape zvirwere zvakasiyana siyana.

Mumbiti yeshango inoshandiswe kugadzire mitombo yechianhu inorape mukhuhlani yakahlukana-hlukana mukurarama kwedu umu.

Mbuya ari bhizi kugadzira mitombo echiwanhu kubve mumaruwa mitombo yechivanhu kubve mumaruwa inorape zvimikhuhlane yakahlukana hlukana ingave besha nezvaka...

Muti ruwa rinoshandiswe kugadzire mutombo yechiantu unorape mikhuhlwani yakasukana sukana siyana siyana.

Igwasha, sango rinembiti dzemusango, dzinoshandiswe kugadzira mitombo yechiantu, inorapa mikuhlani yakasiyana-siyana pakurarama kwedu.

Mimbiti inokombe kujairika yemushango inokombidze kuti mumbuti unoshandiswa mumbuti unoshandiswe kugadzire mutombo yechiantu.

Maruwa anotongwarirwa pandau, panzvimbo dzakasiyana siyana anoshandiswe kugadzire mimbiti yechiantu, mitombo yechiantu inorapa mikhuhlani yakasiyana siyana.

Ruwa rinoshandiswa kugadzira mbuti, yechivantu inozoshandiswe kupuwa antu yeirape matenda akasiyana-siyana, pakurarama kweantu.

Iruwa ratajaira munharaunda mwedumwo, rinoshandiswe kugadzire mitombo yechiantu. Antu aakutomatora eigadzire mitombo yechiyungu.

Ruwa rinokhombidze kuti iruwa rinowanikwe munharaunda dzakasiyana siyana. Ruwa rinoshandiswa kugadzira mbubuti yechiantu kangaidzei nechiyungu raakutogadzirawo.

Yaa mumbuti uyo unoshandiswa zvakasiyana siyana kugadzira mumbutiyo mutombo inoshandiswa pachivandu chedu mumbuti isina kudyarika kana kuoneka dzeshe dzeshe

Mbiti uyo mbuti unozwi mugwavha ehe nemashakani acho anoshandiswe kuite mumbuti yechiantu. Shandiswe kana kurape besha nekurape zvakasiyana-siyana mumwiiri mwemuntu.

Iruuwa iro munharaunda dzedu idzi, rinoshandiswa kugadzira mitombo yechianhu mitombo yechiantu inogadzirwa ngemaruw awo....,inorapa zvakasiyana siyana , munharaunda dzedu .

Mashango kana kuti gwasha yaa rakazara mumbiti, mbiti inoshandiswa kugadzira mitombo yechiantu. Mitombo yechiantu yaa migomboti iripo yakazara.

Eya mumbuti uyo, utori muhabhurosi. Eya unokhombe kuti unoshandiswe zvinhu zvakati siyanei-siyanei, kugadzira mitombo yechiantu chedu, eya takakura teyiushandisa .Tinoziya teshe.

Muruwa, muruwa unowanikwa muntaraunda dzakasiyana siyana. Mimwe inoshandiswa kugadzira mushonga yechiantu yakasiyana siyana kudaro unorapa.

Mumbitiisito kujairika kuonekwa onekwa mundau eyai inoshandiswe kugadzire mimbiti yechivantu mitombo yechiantu eya mitombo yechiantu inodiwa.

Tine mitombo yakazara munharaunda mwedu umwo yakazara. Tinoaziya akajairika jairika inoshandiswa kugadzira mitombo yechiantu. Hlava inorape mikhuhlani yakahlukana hlukana.

Mashakani anoshandisiwa kugadzire mbiti yechiantu, mitombo inorapa zvakati siyanei siyanei yechiantu eya anokhombidza kuti ariko anowanika mundaraunda dzakati siyanei siyanei.

Ya iruwa rechiandu muti wechiantu wakajairika jairika mumakanyi mwedu umu ukabvunza asharuka vanokubhuyira kuti rinoite basa rei rinogadzira mishishonga yechiantu.

Yaa, iruwa nemimbiti dzakasiyana-siyana apapo. Mbitidzo adzisi mbitiba dzekuphera, dzinotoshandiswawo zvakasiyana-siyana zvekugadzira mbiti, mitombo yechiantu yaa mitombo yechiantu.

Eya mumbuti we unoshandiswe pakugadzira mbiti dze chiantu dzinorapa zvirwere zvakati siyane siyaneyi eya wakanaka mukugara kwedu muti mumvuri ne mushonga pamunhu.

Mitombo yeshe kuantu. Mumbuti uyo unoshandiswa kugadzire mitombo yechiantu inorape zvakati siyane siyanei mukugara kweantu.

Mumbuti wechiantu unokombedze kuti unoshandiswe kunogadzire mitombo dzinorape zvirwere zvakasiyana siyana, zvakasiyana siyana muvantu.

Mitombo yechiantu yekuzvigadzirire kumbatso, inokombedze kuti pane matikiti ane iro rinozwi karorita .

Muhlobo wemumbuti uyu unoshandiswe kugadzire mumbiti yechiantu pachiantu chetu unorapa zvakasiyana siyana eee unorapa zvakasiyana siyana dzechivantu.

Iro rinokombe kuite ruwa ,asi risiri ruwa rega iro utori mushonga wechiantu unoshandiswa ngeantu echiantu kurape zvirwere zvakati siyanesiyane eya.....

Gavakava rinorape mikuhlani kuzvipfuyo zvemwombe nehuku pamuzipo, zveshe zvakadaro. Mutombo unoshanda, vasharuka vanorishandisa zvakawanda, eya.